Mmɔfra baanan bi gyina nsutadeɛ bi ano resaw nsuo. Bokiti a wɔde resaw nsu no, ɛsono ɛmu biara ne n'ahosuo. Asase kesee wɔ mmɔfra no akyi. Abɔfra baako hyɛ kyɛw wɔ ne ti so, na ɔde bokita a n'ahosu yɛ wim resaw nsu.

Ankorɛ ne bokiti ahodoɔ a ɛsono ɛmu biara ne n'ahosuo sisi abɔnten ha. Nnipa bebree a mpanimfoɔ ne mmɔfra ka ho nso resaw nsu. Hyɛn kɛse bi a nsu gum nso gu nkyɛn.

Mmarima ne mmea a wɔn nyinaa hyɛ dadekyɛw gyinagyina abɔnten wɔ beae bi a wɔde mfidie ɛreyɛ adwuma, wɔn mu bi gyina pampen bi a wɔato akyi.

Polisifo gyina gyina hɔ aa wɔhyɛ daade kyɛw. Wɔ wɔnfinfiin no, ɔbɛrima bi gyina hɔ. Ahwehwɛniwa tuntum ɛhyɛ n'ataade mu. Nipa bi aa wogyina apolisifo n'akyi kita nfidie aa wɔde twa mfoni ɛretwa mfoni.

Wɔ ɛpono a wɔde dua ayɛ so no, laptop, afidie a wɔde twa mfonin, mobile phone ne nhoma a wɔabue so gu so. Wɔ pono no akyi no, akongua a ahosuo yɛ fitaa si hɔ. Atadeɛ nso gu akongua fitaa no so.

Ahyɛn bebree nam kwan bi so. Ɛsono mu biara ne n'ahosuo. Ebi yɛ akɛseɛ ɛnna bi nso yɛ nketewa. Nnipa bebree nso nam kwan no so. Abansoro wɔ kwan no nifa ne ne benkum so.

Mmaa bi abu nkotodwe wɔ badwm. Wɔn mu biara de ntoma abɔ ne mu. Wɔn mu biara nso de ntoma akyekyere ne ti. Wɔn mu bi kita bodua. Wɔn mu biara ama ne nsa so akɔ wiem.

Osu atɔ ayiri afa kwan bi so. Wɔ kwan no so no, ahyɛn ɛwowɔ so. Nnipa a wɔnam kwan no so no, wɔn mu bi kita kyinii. Adan tenten wɔwɔ kwan no nimfa ne ne bekum so.

Oburoni baa bi te ɔpono a wɔde ahwehwɛ ayɛ akyi. Wɔ ɔpono no so no, laptop ne mobile phone wɔ so. Nnipa a wɔwɔ dan no mu no, ebi gyinagyina hɔ, ɛnna ebi nso tete hɔ. Wɔn nyinaa ani hwɛ beaeɛ a maame no te no.

Aborɔfo mmarima ne mmea tete adidipono bi ho. Ɛsono wɔn mu biara mfeɛ a wɔadi. Wɔ didipono no so no, nnuane ahodoɔ gu so. Saa ara nsona kuruwaa a wɔde nom nsa ne toa nso wɔ so.

Mmarima ne mmea wɔ bamma bi so redi asaw. Ɛsono wɔn mu biara honam ani hwɛbea. Ɛbi yɛ Aborɔfo, ɛna ɛbi nso yɛ Abibifoɔ. Mmarima no mu mmeɛnsa de a ntoma baako apam atadeɛ. Mmea no mu biara nso hyɛ atadeɛ soro a ahosuo no yɛ tuntum.

Wɔ ɔpono a wɔde rɔba ayɛ so no, wɔahyehyɛ ntoa ti bebree wɔ so, ɔbarima bi a ogyina pono ne ho no de ne nsa ɛrebɔ toa ti baako. Nnipa wɔgyinagyina hɔ no, wɔn mu kita mfo mfidie a wɔe twa mfonin.

Mmofra a ɛsono wɔn mu biara mfie de ahama redi agoro wɔ abɔnten. Wɔn mu mmeinu kita ahoma no mu. Ɛna wɔn mu mmienu nso akɔhyɛ ahoma no mfinfin. Wɔn mu bi gyinagyina hɔ rehwɛ wɔn.

Mmarima mmienu a wɔyɛ apolisifoɔ gyina abɔnten. Wɔn mu bira kita nsuo wɔ ne nsam. Wɔn mu biara hyɛ dade kyɛ a ahosu no yɛ tuntum. Ahobanmmɔni a ɔyɛ ɔbea nso gyina wɔn nkyɛn.

Apolisifoɔ mmarima mmienu bi gyina abɔntene. Wɔn mu biara kita tuo wɔ ne nsam. Wɔn mu biara nso hyɛ dadeɛ kyɛ a ahosuo yɛ tuntum. Ɔbea beako a wɔasiesie ne ho sɛ ahobammɔ ni nso gyina wɔn akyi.

Kuntu a n'ahosuo yɛ fitaa sɛ fam. Nkonnwa mmienu si kuntu no so. Nkonnwa no di animhwɛ. Nkonnwa no mu biara mu no, sumiiɛ ketewa da so. Ɔpono a wɔde ahwehwɛ ayɛ si nkonnwa no mfimfini.

Mmea bi di akuro wɔ agorɔ wɔ agoprama be so ntaadeɛ a ɛhyɛ wɔn ɛsoro no ahusuo yɛ kɔkɔɔ ɛna aseɛ no ahusuo yɛ tuntum mmea no mu baako huri ama ne nsa so nipa dom ɛtwa wɔhyia ɛhwɛ wɔn.

Mpanimfoɔ ne mmɔfra gyina santene bi mu wɔ abɔnten. Wɔn mu bi yɛ mmarima, ɛnna wɔn mu bi nso yɛ mmaa. Wɔn mu bi so nneɛma wɔ wɔn ti so. Mpanimfo no mu biako akyekyere abɔfra kumaa bi wɔ n'akyi.

Wɔ ɔdan bi mu no, nkrataa a mfoni wɔ so no bobɔ ɛban ho. Ɔpono a wɔde dua ayɛ si dan no mu. Nnipa tete ɔpono no ho. Nkrataa ne kuruwa gugu ɔpono no so.

Mmarima ne mmea da agoprama bi so, bɔɔlo nso wɔ agoprama ne so. Mmea ne mu biako de nan abɔ bɔɔlo a ɛwɔ agoprama ne so no. Wɔn mu bi kita afidie a wɔde twa mfonin.

Maame bi a n'ani afi te akonnwa so. Nose mask no bɔ n'ano so. Apɔmuden adwumayɛni bi a ɔno nso nose mask bɔ n'ano so no rewɔ no paneɛ. Nnipa a wɔte hɔ no, wɔn mu bi hyɛ nose mask.

Mmarima nsia bi wɔ kodoɔ bi mu. Wɔreyɛ adwuma wɔ po so. Wɔn asau a wɔde reyi nnam no, wɔretwe aba kodoɔ no mu. Mmarima no mu biako hyɛ kyɛ wɔ ne ti so.

Mmea baanan wɔ ɔdan bi mu. Wn nyinaa hyɛ nose mask. Wɔn mu mmienu gyina hɔ, ɛna wɔn mu mmienu te pono ho. Pono no so no, frankaa ketewa bi si so. Wɔabue krataa wɔ mmea mmieni a wɔte ha no anim. Mmea mmienu a wɔte hɔ no kita twerɛdua.

Mmarima mmiɛnsa ɛwɔ afuo bi mu wɔn nyinaa hyɛ dade kyɛw a ahosuo yɛ ahahammono. Wɔn mu biako kita bokiti mmienu ɛwɔ ne nsam, bokiti no ahosuo ɛyɛ tuntum. Mmarima no mu biako nso ɛte hyɛn kɛseɛ bi mu a ɛsi afuo no mu.

Mmaa mpanimfo mmienu bi tete mmaa akonnwa so wɔ abɔnten. Wɔduro a aduane gu si wɔn mfimfin, wɔn mu baako ama wɔmma bi so. Na nkyɛnse a aduane wɔ mu si ne nkyɛn wɔ fam. Mpɔnkye ne nkokɔ nso wɔ wɔn nkyɛn.

Nnipa bi gyina ɔdan bi pono ano. Wɔn mu bi kita kuruwa wɔ wɔn nsam. Ɔbea ne ɔbarima bi rewura ɔdan no mu. Ɔbea no kita nnaka mmienu a wɔakyekyere ho. Ɔbarima no nso kita ntoa mmienu wɔ ne nsam.

Mmarima baanu ne mmaa baanu tete pono bi akyi. Afidie a wɔde twa mfonin ne wɔn di animhwɛ. Wɔ wɔn atifi no, akanea bobɔ hɔ. Wɔn nkyan mu no nso no, akonnwa tenten a sumiiɛ nketewa gugu so nso wɔ hɔ.

Wɔ sare kwan bi so no, nnipa bi te efupɔnkɔ akyi. Nnipa bi nso tete apɔnkɔ so. Nnipa bi nso nam fam. Wɔn a wɔnam fam no binom kuta pea wɔ wɔn nsam.

Wɔ keteke kwan bi so no, nnipa wɔwɔ ha nyinaa yɛ mmarima, wɔn nyinaa nso hyɛ dadekyɛw wɔ wɔn ti so. Mmosea gu keteke kwan ne so, keteke a ahosuo yɛ akokɔsradeɛ gu keteke kwan ne so.

Ɔhene bi te ahengua so wɔ baguam. Ɔfura kente ntoma. Ɔde sika kɔkɔɔ agudeɛ asiesie ne ho. Ebi gu ne kɔn mu ɛnna ebi nso gu ne nsa. Nnipa gyina ɔhene no akyi. Nnipa bi nso tete ne nkyɛn mu wɔ ne nsa benkum ne ne nsa nifa.

Mmarima ne mmea a ɛsono wɔn honam anihwɛbea gyinagyina ɛdan bi mu. Wɔ wɔn mfimfini no, ɔpono krokrowa a wɔde rubber ayɛ si hɔ. wɔde ntoma asɛ ɔpono no so. Nkrataa ne kuruwa gu ɔpono no so.

Nipa beenum bi ahuri de wɔn ho ato nsu mu. Wɔn akyi no, nipa aa wɔhyɛ ntaadeɛ aa ahosuo yɛ fitaa gyina gyina hɔ. Akongwa aa wɔde rɔba ayɛ, aa ahosuo nso yɛ wim asisi hɔ. Ndua nso sisi hɔ bi.

Mmarima nnan tete nkonnwa so, twene sisi wɔn mu biara anim, wɔn mu baako de ne nsa rebɔ twene no, wɔn a aka de abaa ɛrebɔ twene no, mmarima mmiɛnsa gyina mmarima nnan a wɔtete hɔ no akyi.

Beaeɛ a asono no wɔ no, nnua ne ɛsrɛ wɔ hɔ. Ɛhyɛn bi gyina srɛ no so. Nnipa gyina ɛhyɛn no nkyɛn. Wɔrehwɛ asono a wɔwɔ srɛ no so no.

Mmarima mmienu repam mmea anan bi afi beae bi. Mmarima ne mu biako yɛ ɔsraani, ɔhyɛ dadekyɛw a ahosuo no yɛ tuntum wɔ ne ti so. Mmea ne mu baako retea mu, wɔn biako a ɔyɛ abɔfra nso de nsa akata n’anim.

Wɔ beaeɛ a awowa bebree wɔ wɔ abɔntene no, nnipa a wɔwɔ ha no ahyɛ ntadeɛ ne kyɛw a ɛbɛbbɔ wɔn ho ban. Ɔbarima baako a ɔgyina wɔn mfimfini no nhyɛ atade biara a ɛbɛbɔ ne ho ban.

Nnipa bi a wɔyɛ mmubuafoɔ tete mmubuafoɔ nkonnwa so wɔ ayaresabea dan bi mu. Wɔ dan no mu no nso no, obi da ayarefoɔ mpa so. Afidie a ɛbɔ mframa kyerɛ no so.

Asraafo bi ato pampem wɔ kwan bi so. Asraafo no mu biara hyɛ kyɛw wɔ ne ti so. Asraafo no mu biara nso kita tuo wɔ ne nsam. Nnipadɔn gyina pampen no akyi. Nnipa no bi ne asraafo no rebɔ nkɔmmɔ.

Mmarima mmiɛnsa bi tete mpoano a twene sisi wɔn anim, wɔn mu biako kita mmaa wɔ ne nsa mu. Mmea bi nso redi asaw wɔ po n’ano. Abɔfra ketewa bi wɔ mmea wɔredi asaw no mfimfin. Mmea a wɔredi asaw no, wɔn mu biara hyɛ kyɛw wɔ ne ti so.

Mmarima mmeɛnsa wɔ kwae anaa nwura bi mu. Beaeɛ a wɔgyina no, nsu taataa hɔ. Nkyɛnse a wɔde soa anwea mmienu kita wɔn. Wɔrehwɛ ade wɔ kyɛnse a wɔde soa anwea no mu.

Awofo ne wɔn mma baanu wɔ beae bi a nnua wowɔ. Wɔde ntoma fitaa bi asɛ nsensan so wɔ fam. Wɔde nnua ahorow agu ntoma fitaa no so. Kuruwa ne toa nso sisi ntoma no so.

Samsoɔ wɔ nsu bi so. Abo a wɔahyehyɛ nso wɔ nsu no ano. Nnua ne afifideɛ nso wɔ nsu no ano. Ɔdan tenten bi a ahosuo yɛ fitaa ne wim nso wɔ nsamsoɔ no akyi.

Apolisifoɔ a wɔn mu biara kita ɛkyɛm na wɔn mu biara hyɛ dadekyɛw a ahosuo yɛ tuntum ne amanfoɔ redi apreapre wɔ abɔnten. Amanfoɔ no mu biako hyɛ kyɛw na watene ne nsa kita mobile phone.

Nkonnwa mmeɛnsa sisi ɔdan bi mu. Wɔ nkonnwa no mu biara mu no, sumiiɛ nketewa gugu so. Wɔ ɔpono a ɛsi dan no mu no so no, nhina a nhwiren wɔ mu, kuruwaa ketewa ne nhoma nso gu so.

Mfoni a ɛhyɛ ahwehwɛ mu bɔ ban ho wɔ dan bi mu. Wɔ dan no mu nso no, nkonwa mmiɛnsa sisi hɔ. Wɔ nkonwa no mu biara mu no, suneɛ nketewa a ɛho ahosuo ɛyɛ ahabanmono gu so. Suneɛ no bi nso gu fam.

Nnipa a wɔwɔ mpoano yi, wɔn mu dodoɔ no ara yɛ aborɔfo. Wɔn mu renante anwea no so. Wɔn mu bi nso te pono ho a aduane sisi so. Wɔte apata ase. Nnua atenten nso wɔ po no ano hɔ.

Mmarima ne ɔbea bi te nkonnwa a wɔde rubber ayɛ so. Wɔn akyi no, sukuu mmofra bebree gyinagyina hɔ. Wɔ barima no anim no, sukuuni baako te akonnwa so. Ɔbarima no panneɛ rewɔ sukuuni no abeti.